Niriba nzaya, ka shɛbi nyɛ paɣiba ka so mi nyɛ doo nze paɣiba maa nyaanga ka gbibi microphone ka di nyɛ zaɣ' blue. Paɣa so nze tooni ka wuɣi o nuhi zuɣusaa ka bi zaŋ bini pili o zuɣu ni, ko'so mokoro.

Paɣa n-ʒi niɛma ka di bɛ tahipɔŋ ni. Niɛma maa puuni shɛŋa nyɛla brushnima ko'lahi gbubi niɛma, ka di bɛ basket ni ka bɛ o nuu ni. O lahi gbubi la laɣiri o nuu ni ka o nyaaŋa tii biɛni. O pili la zupilgu.

paɣa sara m be foolii foolii di baa ayi n nyɛli n doli taba bɛ ʒiri la nɛma bɛ zuɣu ni ka so chinchina bɛ nyɔɣu tariga bɛ yela nyingo koriti n chani palli zuɣu palli maa zuɣu ka Lora beni

Paɣa n tee do chinchina zuɣu ka la. O yɛ la liiga ka di nyɛ zaɣ'ʒee , ka chinchina pam be o nyaanga. Chinchina maa su la rubber nim ni ka nyɛ different colors. Color nim maa shɛŋa nyɛla zaɣa dozim, ka shɛŋa mi nyɛ zaɣa ʒehi.

Bihi n ʒɛya ka bi so gbubi gungoŋ n ŋmɛra ka biso ʒɛ o nyaanga ka gbubi bolli zaɣkuri so gba ʒɛla o nyaanga ka so chinchin niɛma so yɛla liiga ʒee ka so yɛ liiga vakaɣili

Nuhi n gbubi kopu ka kopu maa puuni kafi biɛni teebulu ʒɛmi ka pileet tam teebuli maa zuɣu pileet maa nyɛla pileet piɛlli ka koins gba pa teebuli maa zuɣu buku dibayi gba pala teebuli maa zuɣu ka buku maa shɛli puuni nyɛ buku ʒiɛ

Daa ni ka paɣiba ʒia. Zaɣ' bɔbigi n-nyɛ ba ka bɛ ʒi loori gbini. Paɣiba maa ʒimi ka tuya be bɛ piɛri ni. Piɛri maa shɛŋa puuni sima m-beni. Paɣiba maa so yɛla liiga bɔɣiŋmahi ka liiga maa nyɛ zaɣ' ʒee.

paɣa n-ʒia n chimdi waagashi o gbubila waagashi maa shɛli o nuuni ka zaŋ sua ni o bɔɣi li ka siliba tam kurifooti zuɣu ka cheriga be siliba maa puuni piɛɣu gba n zaya maa paɣa maa bɔbila bɔbiga ka so chinchini

Bihi ayi nʒiya. So ʒi la tingbani ka so mi ʒi kuɣu zuɣu, ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa lɔri ŋun ʒi tingbani maa zabiri. Shɛb' gba ʒe la nyaanga ka so tab o shee. Bii maa so la mokuru ŋmaa ka di gabi colornima, zaɣa piɛlli min zaɣa sabinli.